Nuun issi issi gallassi nu laggeetuura issippe shiiqidi maxiniyaa bayzzanayo shiiqida aayyeppe miishshaa wuuqqanassi guyyeera biishin naa''u polisseti oyqqidi gatimaa shochchaan immi agiddoosona, hegga...

Badessan masuwaan qummaa immiyoosaa nu soo ayeera joyniyaa ekkada issi gallassi puttu gaas. Taani he gallasi he sohuwaan be'ido bitanee xaaciyaape issuwaa gididaagee wogga dullaa eekkidi asaa qaretenan paattiyoogaa be'ada hara kawuwaa eranchchawu erissaas. Yaanidoogee tawu haachinne dogettena.

Mulettoo Xoossaa keettan bantta wolqqaappe aaruwa goyniidi de'iya naati Xoossaa yettan hagaadan yaagiidi bonchchoosona. Nubay moorettenna nuuni aara qachchikko.

issippe nunaara wottiyoogeeta gidishin etappekka issoy gaden goyyanayo go'ettiyo booraa, boora qambbaara morggiyan wottidi kaduwaa guyyeera oyqqidi naa''u booratakka ziiriyan ziiriyan tokketees. badalaa xalalla gidennan de'ishin eta ashshotettawukka go''etettees.

Haattaa bol"ettidoogan nusoo aawaa gwdiyaa meccana gaada a sintti shiiqqiyoo wode i irxxa haattaani meeccettidagee ,eegettidi qosetti uttiis. Na"antto gallakka tana ta na'awu meecca giin ixxidoogee a sintti biyoode huuphphiyaan taayoo gatimaa wootti aggiis.

Naaganawu aybakka koshshena. Ayssi giikko aleqquwaa hayttan wottiyogee macca asa bollappe attini attuma asaassi ayiba maaduwakka immiyaba gidenna. Hegaa eranna xayikko eeyatettan ne hayttaa lukkaydda coo hayqqasa.

Asay darotoo keettaa keexxanayoo naa"ubata go"eettees. Hegeetuppe issoy biittaappe urqqaa munaqqidi gidanawu danddayees. qassi haray aybee gikko mittaa qanxxidi sa'aan dooridi doorido mittaan keettaa keexxanayoo dan

afrikka kacce bagga biittayo waana ayssiyaaga gididi ha laytti afrikka issippetetta ammuwa giyaagan na''antto bonchcho oydiyaa ekkiis. hegaa bessiyanaqqashshay de'iyooge wolaytti gita sheeshsha gidiyoogaa odees.

Qoppibeena ogiyan daanawu daro asay warettees. Ayssi giikko xoossay nuna anjjanaasi abirhama yaagiis taani nena anjjana haa kare kiya saluwa xoolinttiyakka xeella qoodada wurssanawu dandayikko ne sheshshay.

Amaano keettaa karen issi na'ay eqqiis. A oosoykka luxxetta keettaappe yedetettidi yiido giishshatassi kiborddiyaa ka"anaassi yeexxanawu yiida macca naatu sinttan kalo xiiri shuurabiyaara eqqiis.

Mittaa hindde bittaan medhdhiyoogaa be'idi hegaappe yiidosarakka nugaa heeran oosuwaa doommana. Ha laytti gooshshaa gooyana xaykko ayba maadoykka deenna yaaginne booraa eekkidi kiyida na'aassi ha i kessiyoo booray uluwaa yel"i eqqi aggiis.

Maanawu koshshes. Issi issi asay a kushee dachchiya harggiyan oyiqetidii xinqqiyoo saatiyan sawana mala tuummuwa daaxxidoogaa haattaani burxakkidi a haattan kushiya meecettiin xayes yaages.

Iyooqe shaafaa gaakkidi he shaafani bawu de'iyaa ubbaa hefintti pinttiis. xoosay aara gidido looza bazzuwaan guyye siimmidi eqqi bayiis. Eqqidaashin akko xoossaa ayanay yiidi hagaadan yaagiis.

Toophphiyaa banddiraa bollaan bolla baggaara de'iyaa meeray aybaa bessii giidi nussoo away tana issi galla oyshshaa luxxi aggiis. Taanikka qassi maata mala gidenee yaagada ayoo odidoogee tana haagaadan yaagiis. nuuni taamariyoo wode.

Abiraamikka yaagidi xoossaa sinttan yeekkis. Xoossawu neeni tana siyikko hekko taani mela baanaanayssi ta biittaakka tawu diyaabaakka ta sooni diccida ashikaray aliazara giyoogee.

Maxiniyaa bayzzanayoo yiidi ayeeppe miishshaa wuuqqanaasi guyeera biishin naa"u poliseti oyqqidi gatimaan shochchaa immi agidoosona. Hegaappe gaada baqqatada giya giddo woxxiishin nu soo aaway gayttidaagee kuwaan qashisi agiis.

isporttiyaa ootiya naati beniseppekka gidikko banttaw danddayido keena ubbaan bantta biittassi luxettappe aaruwaa wolqqaama marccuwa shiishshuwaa ehiidi maaddiyaageeta gidiyooga Genzebe Dibaaba ...

Hayqidoosona. giido qaalaa ammanettada neeni yiido giishshatwu taani nena xoossay gitta dere oottada anjjana yaagidi ayoo xoossay odiyoorin ufayttiidi guyye simmis. hariyaan caani yiido kaattaaka woottidi godaa

Guutta oydiyoo medhidooro yeluwaayo yiida na'iyaa nusoon de'iyaara uttada kare kiyaasu. a kiyada de'iishin hasayennan ippe sintta baggaara godaree yedettido deeshshay puttu gi aggiis. yaanidi i

Hegaappe denddi heroodiisi mariyaamo yesuusa ayyiyoo ekkidagee yiidi yerusaleeme katamaa geliyoo wode he wode heroodisappe kasettida kawotida naata qoodissanayoo baabiloone awuraajan shiishitte yaagiis.

saa'ooli xonggido toorappe aattida sabanchchaa kawo giidida dawiiti hagaadan yaagidi xoossaa anjjiis. xoossay tana heemmiyaa ta heenttanchchaa yaagidi xoossaa galatiis.

oroome maxaafaani miraafiyaa issuwaani shemppuwaa naa"ani hagaadani yaagees. paydoy doommidi heekko intte ayhuudata gidin ibraawe sheeshatakka gidin inttiyoo ubbawukka ceeqqetiyoobi aybikka baawa.

Iraa bukoy carkkiyaa carkkoy sa'aappe denddiyaa baanay saluwaara paalliyaa kafuwaa ogiyaan de'iyaa cuuwattiyaaba malatiyaa cengguriyaa bootta miishshay ubbay xoossay medhoogadani de'iyoogee keehippe malaaliyaaba.

Kattaa ayifeti mokkidaageeta giyaa efaanaassi ta michcheera tanaara zambiiliyani kunttidi ekkidi kiyi wodhida. Nuuni kiyiyoode nuuppe sinttaara bululiya kaamee puttu yaagi agis.

Yaaqoobikka yayiyiriyooqe shaafa gakkidi he shaafan bawu de'iyaaba ubba hefintti pinttiis. pinttidi Xoossay aara gidido Looza baxxuwan guyye simmi eqqi ...

likkeebaa ootti erenna. mattottidi giyaa doonani asay yuuyyees. a kiisiyaan bakkanay baawashiin ushshaa miishshaa xaayi erenna. hegaa oottiyay aybee giikko hara asay ettayoo immiyoo miishshay kaattaa maanawu gidennashi ushshaa uyoosona.

shukkariyaa giyaan bayzzada baayo miishshaa ekkida maccaasiyaa harantto gallaasi boynnay gaden gaakkidaagaa baada baagaa kushyaan goochchido shuraabiyaa xeerani maxiniyaa qachchada bayzzuwaa.

Maaduwaa qumaa immiyoo sohuwaa nu soo ayeera issi gaalla joyniyaa ekkada puttu gaas taani he gallaasi he sohuwaan be'ido bitanee xaacciyaappe issuwaa gididaage asaa woogga dullaa ekkidi issoy attenan paattiyoogaa be'ada hara kawuwaa eranchchawu erissaas. Yaanidoogee tawu haachchiine doogettena.

Geela caamaa wottiyogee asaayo assumatettaa wuuqiyogaappe aadhdhidi poko taani issi galla ayfiya gatiyo sohuwa baydda naa''u dumma dumma camaa wutada biyorin biido kleettay tana soo gelakka

Mussa Xoossay siina deriyaappe wodhdha, asay Aroonappe sintta baggaara mirgguwa oottidi hagee nuuna Gibxe biittappe kessida xoossay yaagidi goynnidi ...

Macca naata timirte keettan paaccana gaada ettakko shiiqqiyo wode kushshee seege seege giyaagaa be'ada naati tana gita michchiin ta michchenttoo puula miichchaa tiyetitte hegaa gidana xayikko intteyoo bollay xinqqees yagada odaagas.

A oosoykka luxxetta keettaappe yeedetettidi yiido giishshatassi kiborddiyaa ka"aanawu penggen yeexxanawu yiida macca naatu sinttan kaallo xiiri shuraabiyaara eqqiis. Yaatidaaga be'iidi nuuni keehi daagammida. Dagamiini nuna a haanotay

tookidaageeta giyaa efanassi ta michcheera taanara zambbiyaan kunttidi ekkdi kiyi wodhdhida nuuni kiyyiyoode nuuppe sinttaara bulluliyaa kaamee puti yaagi agiisi. he bulluliyaa kaamiya giddon nuuni efanaw koyyidooba wottidi bayzzi aggidaa.

mitaa tokkanaayo besenna giidi qasho keettaappe naa'u naata ehidosona. issi naayo geeessay qantta gidikkonne ashuwa ordde gididaagee ba achaani miiquwa wotidi nusoo yi agiis. yidaagee oonne nuna ha mitaa tokkiyogaa digi..

Issippe shiiqidi maxiniyaa bayzana shiiqida ayeeppe miishshaa wuuqqanasi guyyeera biishin naa"u polisetti oyqqidi gatimaan shoochchaa immi aggidoosona. Hegaappe gaada baqattada giyaa

issitoo issitoo tamaribeenna asaara de'iyoge wolqaama danuwa gattiyogaappe adhidi asaa na'aayo qohoy beetenna ogiyanka qohanawu danddayees, ayssi giiko eti isibaa yuushidi qopenna gishataasa.

keehippe woga gididaabappe issoy xoossaa keettaasi immido tukkee ba keeni diicciis. diccidaagaa bul"idoogee keehippe orddidi ayfiyaa ayfiini bayzziidi xeetu biraa kawuwaa keettayoo gidennan de'iishin xoossasi immidoogee nuna anjjiis.

Issito issitoo qanxxidi kasaliyaa oottanayoo go"ettiyoo mittay woggaa gidikkonne ha"i qassi kasaliyaa oottiyaa asa xalaala gidenandiishin xaraqaan tamaa ettiyaa asaykka mittaa wurssiichchiis. Hegaappe denddigaan nu heeran shemppiyoo kuway issoynne deenna.

Macca naatuppe ciimmidi miishshaa eekkida bitanee caammay baynnaagaa xaalala gidennan de'iishin de'iyoo asagakka wuuqqiis. wuuqqidi ekkidi biidi de'iyaagaa karen eqqida nu soo aaway oyqqidaagee sa'aara goochchidi wal"iidi kawo keettaa ekkidi efi aggiis. efidoogee biido keettaan

Shaafaa gaakkidi he shaafaani bawu de'iyaabaa ubbaa hefintti pinttiis. Pinttidi xoossay aara gidido looza bazzuwaani guyye simmidi eqqi bayiis. eqqidaashin akko xoossaa ayyanay yiidi hagaadan yaagiis.

Dorssaa heemmidi bazzo biyo wode xoossaa ayaanay A bessiyosaan eqqidaashin woraa gidoon tamay eexxiyaagaa be'iis. Be'idi taani hagaa yaa shiiqada be'ana ayba oorattabee yaagiis.

Mittaappe maassidi guutta oydiyoo medhidooro yeluwaayo yiida na'iyaa nu soon de'iyaara uttada kare kiyaasu. A kiyada de'ishiin hasayennani ippe sintta baggaara godaree yedettido deeshshay pu

gidennan de'ishin i xoosay nuna dosidi dooridogadan de'iyoogaa dosees. xoosay dosenna duusaa de'anaagaappe a xoosay medhido wodiya wurssiko xeesettiyoogee keehi lo'iyaba gidiyoogaa nu soo away nuna tamaarisiisi.

Nu soni keehippe woga gididabatuppe issoy xoossaa keettaassi immido tukke gadeeni diccis diccidaga bul'idoogee keehippe orddidi ayffiya ayfiini bayzzidi xeetu biraaa..

Erissuwaa na'aa woranawu koyyiyaageeti hayqqidoosona giido qaala ammanettada neeni biido gishshawu taani nena Xoossay gita dere oottada anjjanaa yaagidi ayyo xoossay odiyoorin ufayttiidi ...

Hagan ayibanne koshshenna. Ayissi giikko alleequwa hayittan wottiyogee macca asaa wogappe attin attuma asaayyo ayiba maaduwakka immiyaba gidenna. hegaa erana xayiyaba gidikko eeyyatettaan ne hayttaa lukkaydda coo hayqqaasa.

talgoori na'ee baalomi keettaaani naa'u marati de'iyageetuppe issinno godaree mirgiini dorssa mariyo shamada mariya bobarada xayenna mala gediyani shuchchaa yegada qachcha wotin

Hanciicciya giyo mittay nu karen diyaagaappe qiibaraa tarshsha ekkiddaagee taassi maayoy kuwaasiya kaa'oogee cawaani muruquuqidaaga meecanasi shaafa biyo wode issi keehippe puulanchchaa na'iya Piqire Toomasa giyo..

jhagaadan yaagidi xoosaa mazzamuriya yexoosona xoosawu yayiyaage a azzazzuwadan biyageeti anjjetidaageeta eta zeretaykka biittaa laatana yaagidi sabaani xoosaa galattiis.

Xoossaa qaalay hagaadan yaagees. Ne godaa ne xoossa ne polo shemppuwappe, ne polo kahaappe, ne polo wozzannaappe dosa yaagees. Hegaa oottikko neeni merinnaa anjjuwan anjjettana yaagees yaagid

Qanxxiidi kasaliyaa ottanayoo go"ettiyoo miittay woggaa gidikkonne ha'i kasaliyaa oottiyaa asa xalaala gidenan de'ishin xaraagan tamaa eettiyaa asayikka mittaa wurssichchiis. Hegaappe denddigaan nu heeran semppiyoo kuuway issoynne deenna.

Xoossawu yayyiyaagee iitabaappe haakkidaagaa, Xoossaawu yayyiyaagee nagaraappe baqqatidaaga ,Xoossawu yayyiyagee Xoossaa ogiyani biidaaga, Xoossaawu yayyiyaagee Xoossay giiddoriden de'iyaga, bonchchiyaaga, a qaalawu azazettiyaaga.

Issitoo issitoo nuuni be'iyoode giddon de'iyaabay pilgganawu aynne danddayettena. Hagaa sa'aa bollan de'iyaabaa yeexxiyoorikka ufayttiiyogekka honbocciyoogekka ubbaykka adhdhana shin xoossaa qaalaay awudenne adhdhenaagee keehi gita yashshiyaaba.

damoti woydde woradan issi gallassi arbbamincce woradaa biidi guyyee simmiya xeetu asappe issi makinay kunddin laattama gidiyaageeti bexaam qohetido ...

Haattaa bol"ettidoogan nu soo aawaa gediyaa meccana gaada asintti shiiqiyoo wode i irxxa haattaan meecettidaagee meegettidi qosseti uttiis. Na"antto galakka tana ta na'awu meecca giin ixxidoogee a sintti biyoode huuphphiyaan tayoo gatimaa wootti aggiis.

Yettaa yexxiiddi nu karen kuway keehippe kumidaagan uttis. Baddannay sa'an wodhdhidaagaa kafoy duutti olin issinna bululada he bitaniya sintti kiya wodhdhaasu.

Shammido dorssiyaa yeelasu. yaatidaaro dichchidi bayzzanayoo giyaa keessiyoo wode heerani amuwaa manayoo shiiqida asay shaa"u biiran shaammi agiis. Yaatin nuuni ha laytta balgguwaa aynne qexe geennan shaacci agida.

Heeraa naagissiyaagee curqqa suriyaa giixxidi nu kaareen nuni de'iyoo keettaa sinttara yeettaa yeexxidi qumaa keettay de'iyaagakko biidi ogiyaan gaytti agiis. Yaanin woosa keettaappe kiyiyaa asay ubbay shiiqidi a nena xoossay anjjo nu hayttan boccoppa yaagidoosona.

luxetta keettappe yedetettidi yiido gishshatassi kiboordiyaa kaa'anassi penggen yexxana yiida macca naatu sinttan kallo xiire shurabiyaara eqqiis. Yaatidaaga be'idi nuuni keehi daggamida. Dagammiini nuna A hanotay michchiis.

keehippe malaalees, issi issi oduwaaa gutaraappe kiyiyaa odoy bessiyoogaadana gidikko nunaara de'iya asay ooninne worddoppe attin tumaa odenna yaagidi maaci uttidosona, hegee qassi xoosaa amaniya asassi like gidenna yaagaas.

Xoossay Adaamanne Heewano eedene ganatiyaa giddon wottiis. Wootiini issi gallaasi shooshshay Adameppe shaahettada Heewana de'iyaarikko puttu yaagis. yaagidi...

Xaafo miishshati giyaa keehippe suyraaridoosona. Ayssi giiko ha wodiyaan taamarana xalaalasi gidenan de'iishin worqqatat asay go"ettiyoy dumma dumma caatiyaa coommiyoo shi

Kuway keehippe kummidaagan uttiis. Baddannay sa'an wodhdhidaaga kafoy duutti olin issinna bululada he bitaniya sintti kiya wodhdhaasu. Yaanidaaga miiddi mittaa giddon naa''u asay uttiis.

Doyiyoo qulppiyaa immana gaada ta laggetukko biyoo wode naa"atikka ziiriyaan ziiriyaan ushshaa heekko hode heekko hode guussaa doommi agidoosona. yaanidaageta be'ada naa"atto ushsha keetti geelikke yaagada maacaas.

Doozata loyttidi puulaayanaayo koshshiyogaa ispporttiyanne naqaashshaa bitaane minttidi erissiis. Ayssi giiko nu heeran de'iyaa doozati minttidi tokkiyo wode darotoo keehippe ayfiyaa immiyooge erettidaaba. He ayfiya bayzzidi ...

Xoossa keettan bantta wolqqappe aaruwa goynnidi de'iyaa naati Xoossa yettan hagadan yaaggidi bonchchoosona, nubay moorettena, nuuni aara qachchikko, nubay moorettena nuuni aara qachchikko, ikka gidikko nunaara.

Hayilemaariyama Dessaalegni afirkkaa kace bagga biittaayyoo waanna ayssiyaagaa gididi ha laytti Afirkaa issippetettaa aquwaa giyaagan naa"antto bonchcho oydiyaa ekkis.

Eedene gannatiyaa giddon wottiis. Woottiini issi gallaassi shooshshay adameppe shaahettada heewana de'iyarikko puttu yaagis. yaagidi eedeno hagaadan yaagiis.

Miirafiya issuwan shemppuwaa na''aan hagaadan yaagees. Paydoy doomiidi hekko intte ayhudatti gidin Ibraawe sheeshshattakka gidin inttiyo ubbawukka ceeqettiyobay aybbikka baawa yaagees.

Caammaa shaammanayoo giyaa baada tawu abboo oratta caammaa shamma yaagaa. yaagada oottidoogee ne gediyaani munjjalee gelo ta miizzaa heemmiyaagashin ta niyoo caammaa orattaa shaammada immiyaani yaagidi